Mugwagwa we motokari, shiri mbiri dziri kubhururuka, midhuri mumwe une ruwara ruchena.

Dutavanhu rineruvara rwebhuruu kumusoro uye ruvara ruchena. Rakakanyorwa kumashure. Vanhu varikufamba pachiteshi chemadutavanhu.

Murume akamira mumugwagwa. Gedhi remasimbi. Mudhuri wemba unemarata pamusoro. Mudhuri wakakomberedzwa nefenzi.

Mabhanana ane ruvara rwe yero ari pamusoro petebho. Munhu arikutengesa majigisi nemajombo. Vanhu varikufamba munzvimbo irikutengeswa.

Bundo rakaoma, muti usina mashizha, muti une mashizha ane ruvara rwegirini

Motokari irikufamba mumugwagwa. Mudhuri uri mujinga memugwagwa. Miti inemashizha aneruvara rwe girinhi.

Mugodhi wemvura wakakomberedzwa nesemende. Uri pedyo nedanda padhuze nemunda wakarimwa, wakakomberedzwa nehwaya.

Vatambi vemutambo we kiriketi. Mumwe akapfeka nhumbi dzine ruwara rwe yero uye ngowani ine ruwara rwe yero. Umwe akapfeka nhumbi dzine ruwara rwe girini uye shangu dzine ruwara ruchena.

Muti womumango une maruva, mumango une mamango ano ruvara rwe pepo nemashizha ane ruvara rwegirini.

Ngoro yakamiswa ine mavhiri maviri. Vanhu vari kufamba mumugwagwa. Nhumbi dzemubhero dziri kutengeswa. Mudhuri une marata.

Varume vaviri mumwe akapfeka gemenzi rineruvara ruchena ,uye akabata svimbo ineruvara rusvuku. Mudhuri wakapfurirwa newusva.

Motokari dzakapaka mumugwagwa mudhorobha. Imwe ine ruvara ruchena. Vanhu vari kufamba mudhorobha. Midhuri iri pakati pedhorobha. Zvikwangwani zvakanyorwa neruvara rwebhuru.

Mudhuri wejuraworo, gedhe rine ruvara rutema, muti wemumengo une mamengo aneruvara rwegirini.

Mibhanana iri pajinga nemahuswa aneruvara rwegirinhi. Masimbi ane ruvara ruchena.

Vakaungana pasvondo vakapfeka mahunifomu ane ruvara rwebhuruu madhuku uye ruchena nemasiketi ane ruvara rutema.

Tambo dzinofambisa magetsi mudhuri wejuraho wakakomberedza zvivakwa gedhi rine ruvara rutema.

Motikari dziri kufamba mumugwagwa. Chikwangwani chine ruvara rwegirinhi chakanyorwa neruvara ruchena. Motokari dzakapaka mujinga memugwagwa. Midhuri iri mudhorobha.

Mumvuri wefoni, munhu akadhirowewa pabepa rerudzi rwogwavha, ane wigi mumusoro.

Murume arikufamba mumugwagwa. Akabereka bhegi rine ruvara rutema. Motokari ine ruvara rweyero iri yerudzi rwekombi irikufamba mumugwagwa.

Motokari iri kufamba mumugwagwa imwe yerudzi rwewishi ineruvara rwe sirivha neimwe ine ruvara rwebhru. chinkwangwani chine ruvara ritsvuku. mudhuri rwemba.

Munhukadzi ane chibhegi parutivi ari kufamba mumugwagwa pakati pedhorobha.. Motikari dziri kufamba mumugwagwa. Motikari dzakapaka mumugwagwa. Imwe ine ruvara ruchena.

Vanhu vari kutengesa mbatatisi dziri muzvipepa zvine ruvara rwebhureki. Munhu ari kutengesa zvinhu mumugomo muchena. Murume ari kufamba akapfeka hanzu ine ruvara rweredhi.

Panofamba motokari, matombo arimujinga momugwagwa, huswa, tsanga , miti inemashizha inemashizha eruvara rwegirini.

Mugwagwa unofamba vanhu nemotokari, gedhi rine ruwara rutema. Mudhuri wejuraworo wakakomberedza miti nemidhuri yedzimba.

Dzirikufamba mumugwagwa pakati pedhorobha. Vanhu vari kukurosa mugwagwa pakati pedhorobha pamarobhotsi mumwe akapfenga ngowani ine ruvara rutsvuku.

Nzira inofamba vanhu. Mudhuri weimba unemarata. Setiraiti dhishi riripamusoro peimba.

Motokari dzakapaka pakati pedhorobha . Midhuri mikuru kwazvo iripakati pedhorobha. Motokari ine ruvara ruchena.

Motikari dziri mumugwagwa pakati pedhorobha, imwe ine ruvara ruchena, vanhu varikufamba mudhorobha, midhuri iri pakati pedhorobha.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa mudhorobha. Midhuri iri mudhorobha. Imwe motokari yakanyorwa kumashure kuti Harare. Imwe ikombi imwe haisi.

Vari kutengesa zvitengeswa zviri mumasaga. Rimwe saga rino ruvara rweyero. Vanhu vanhu vari kutengesa feteraiza dziri mumasaga eruvara rwegirini motokari yakamira.

Vanhu varikutengesa zvinhu. Munhukadzi akasenga kadhibhokisi akabereka mwana. Ngoro yakamira. Tambo dzinofambisa magetsi.

Vanhukadzi vari pasvondo vakapfeka nhumbi dzine ruvara ruchena . Mumwe akapfeka nhumbi- isiketi ine ruvara rweyero nedhuku ine ruvara ruchena.

Munhu arikufamba. Zvigubhu zvirikutengeswa zvimwe zvineruvara ruchena zvimwe zvebhuruu. Madhiramhu aneruvara ruchena arikutengeswa.

Munhukadzi ari parunhare akapfeka dhuku ine ruvara rwebhurawuni. Muti une mashizha ane ruvara rwakatsvukuruka.

Vanhu vari kufamba mudhorobha. Chikwangwani chakanyorwa neruvara ruchena uye chimwe chikwangwani chakanyorwa neruvara rwedenga rwebhuruu. Mudzimai akabata pepabhegi.

Vanhu varikufamba mudhorobha. Vanhu varikutengesa (airtime) mukati medhorobha. Mudhuri une chikwangwani chakanyorwa neruvara rwebhuruu uye rwegirinhi.

Munhukadzi akapfeka nguwani akaisa maiyefonzi munzeve akamira neumwe mukadzi nemwana. Mukadzi akabereka mwana. Murume akagara mumudhuri usina marata.

Motokari yorudzi werori yakanyorwa mberi neruvara rwuchena ine ruvara rwuchena. Muti une mashizha ane ruvara rwegreen.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Imwe yerudzi rwekombi imwe ine ruvara rwebhuruu muzasi uye kanopu ine ruvara ruchena. Miti ine maruva ane ruvara rwepepo.

Motokari dzirikufamba mumugwaga. Imwe ine ruvara ruchena. Miti ine maruva ane ruvara rwe pepo. Mudhuri wakakomberedza zvivakwa.

Varume vashanu varikugadzira giraundi remutambo wekiriketi. Mumwe akapfeka ngowani ine ruvara rutsvuku, mumwe akamira.

Chidhori chakapfedzwa dhiresi rinemavara anemakara matsvuku. Zvibheki zvakaturikwa kumadziro.

Ndege ineruvara ruchena, nemureza we Zimbabwe, yakanyorwa neruvara rutema pamusoro payo .

Motokari yekanzuru iri kufamba mudhorobha ine ruvara ruchena. Mudhuri wakamira pakati peguta. Vanhu varikufamba

Mugwagwa wemotakari. Gaba rekurabhokisi riri mushedhi yematanda yakapfurirwa nemapurasitiki. Tambo dzinofambisa magetsi.

Dutavanhu rine ruvara ruchena riri mumugwagwa. Vanhu varikufamba mudhorobha. Munhukadzi akapfeka dhuku ine ruvara ruchena nebhege rine ruvara ruchena.

Tambo dzinofambisa magetsi. Mugwagwa wemotokari. Masimbi akagazirwa pa bhiriji remu mugwagwa.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa mudhorobha. Vanhu vaviri vakamira mujinga memugwagwa mudhorobha. Mune mudhuri muhombe kwazvo we net one.

Motokari iri kufamba mumugwagwa imwe ine ruvara ruchena imwe yerudzi rwerori. Chikwangwani chine ruvara rweyero miti iri mijinga memugwagwa.

Ndiro ineruvara ruchena, ine nyama nemaguru. Ine onyeni inesupu inemafuta.

Mugwagwa wemotokari. Tambo dzinofambisa magetsi. Danda rine raiti . Miti ine mashizha ane ruvara rwegirini.

Mukadzi akabereka bhegi rine rwuvara rwutema, ari kudhirowa pamudhuru chidhori chine ruvara rweyero neruvara rwutsvuku, akadhirowa miti ine ruvara rwegirini.

Ndiro ine ruvara rwebhurauni ine sadza jena remabarwe. Nyama yehuku ine matomatisi.

Mugwagwa unofamba motokari, munhukadzi akapfeka siketi ineruvara rwebhuruu neshangu dzine ruvara ruchena. Tambo dzinofambisa magetsi, vanhu varikutengesa zvinhu.

Ndiro ine ruvara ruchena ine nyama yakagochwa mbatatisi dzakabikwa mhiripiri ineruvara rwepingi

Motokari dzirikufamba mumugwaga. Imwe yerudzi rweHonda ine ruvara ruchena. Nzira inofamba nevanhu. Bundo rakaoma. Miti inemaruva ane ruvara rwe pepuru.

Dutavanhu rine ruvara rwegirini mumasaidhi uye ruvara ruchena, nhandare yenhabvu.

Bundo rakaoma. Nyati ine mambava ane ruvara rutema .Nyati ine nyanga mbiri.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Chikwangwani chakanyorwa neruvara rwebhuruu. Vanhu vari kutengesa mujinga memugwagwa. Marara ezvigumbu ari pajinga pemugwagwa.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa mudhorobha. Murume ari kukurosa mugwagwa mudhorobha. Mudhuri muhombe kwazvo wakanyorwa neruvara ruchena.

Mugwagwa wemotokari. Mudhuri wakakomberedza chivakwa cheimba. Mudhuri une marata ane ruvara rutsvuku.

Motokari yorudzi rweTipa, ine ruvara ruchena, ine mavhiri ane ruvara rutema uye miti iri padivi.

Nzira inofamba vanhu. Miti iri pajinga penzira. Ndege yemajanga janga. Bundo rakaoma. Muti une mashizha noruvara rwegirini.

Bundo rine ruvara rwegirinhi. Mabhanana ane vana vane ruvara rwegirinhi. Mabhanana ane mashizha akawoma neane ruvara rwegirinhi.

Mudhuri wakakomberedza chivakwa. Vanhu varikufamba munzira. Murume akapfeka tirauzi rineruvara rwe bhuruu, mumwe wo akapfeka nguwani ine ruvara rwe bhuruu.

Mudhuri wepavharanda pemba wakapendwa neruvara ruchena uye fafitera rakavhurwa.

Huswa hune ruvara rwegirinhi. Maruva aneruvara ruchena uye neruvara rweyero.

Motokari dzakapaka mumugwagwa, vanhu varikufamba mudhorobha, mudhuri mukuru kwazvo uri pakati pedhorobha, muti une maruva ane ruvara rwe pepo. motokari ine ruwara ruchena.

Huswa hwakaoma. Mudhuri une marata. Mudhuri wejuraho wakakomberedza chivakwa. Muti une mashizha ane ruvara rwegirini.

Ndiro ine ruvara rutsvuku. Ine sadza jena remabarwe nenyama yemaguru. Ine svupu yematomatisi.

Mbudzi dziri kufura pane fenzi ye waya. Mbudzi ineruvara rutema nedzimwe mbudzi dzineruvara ruchena.

Mugwagwa wemotokari. Motokari yorudzi rwewishi yakamira yakavhurwa bhuti yakamira. Midhuri yezvitoro.

Muti wechikonde une ruvara rwegirini . Maruva ane ruvara rwepingi, muti une mashizha ane ruvara rwegi

Mudhuri wakakomberedza zvivakwa, miti ine mashizha oruvara rwegirini, mudhuri une marata.

Mataera emotokari. Miti une mashizha eruvara rwegirini. Motokari ine ruvara ruchena. Mudhuri une marata.

Motokari ine ruvara ruchena yorudzi rwo noah yakamira pasi pomuti, mabhasikoro akasendekwa pamuti, rimwe rine ruvara rwutsvuku, rimwe rine ruvara rwe blue, rimwe rine ruvara rwe yero.

Mhuka yedindingwe yakavata ine ruvara runosanganisa rutema noruchena, noruvarazve rwebhurauni. Mashizha omuti akavharira.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa. Imwe yerudzi hweHonda fiti. Vanhu vagakara pasi pajinga pemugwagwa. Muti unemaruva aneruvara rwe pepo.

Huswa hwakaoma huri pasi, mudhuri wejurahoro, mubhanana une mashizha akaoma nemamwe ane ruvara rwegirini.

Muti une mashizha ane ruvara rwegirini, matanda ane tambo dzinofambisa magetsi, mudhuri wemba une mafafitera.

Ndiro mbiri imwe ine ruvara rwe bhuruu ine sadza jena. Imwe ine ruwara rwe yero ine nyama ye hove ne mavheji e girini.

Mugwagwa wemotokari. Motokari yerudzi rwehonda iri kufamba mumugwagwa. Muti une maruva aneruvara rwepepo.

Vanhu vari kutamba mutambo we madhatsi. Vamwe vakapfeka ngowani ine ruvara rweyero nehembe dzine ruvara rwegirinhi dzakanyorwa neruvara ruchena.

Vanhu vari kufamba mudhorobha. Motokari yerudzi rwekombi ine ruvara ruchena yakamira mudhorobha. Midhuri iri pakati pedhorobha. Maraitsi ari mudhorobha.

Motokari yorudzi rweSenta iri kutakura vanhu. Mudzimai akamira akapfeka ngowani ine ruvara ruchena. Murume akapfeka vhesi rine ruvara rutsvuku.

jurawo rine masimbi akakomberedza midhuri, motokari ine ruvara rwuchena, muti une maruva ane ruvara rwe pepu.

Munhu akamira pajinga pemudhuri. Miti ine mashizha aneruvara rwegirini. Zhira inofambwa nevanhu. Mashizha akaoma akadonha pasi.

Hari ineruvara rwebhurauni. Yakavharwa nomuvharo wakanocheneruka. Chidhori chinoruvara rutema.

Vangu vatatu vari mugiraundi vachitamba mutambo wekiriketi. Mumwe akapfeka nhumbi dzine ruvara rweyero. Vaviri vakapfeka nhumbi dzine ruvara rwegirini

Mugwagwa wemotokari, mudhuri wemba inemarata, goni rineruvara rutema. Mudhuri wemapuranga.

Tebho ineruvara rutema yakakomberedzwa nemacheya aneruvara rutema akaiswa mumapurasitiki. Murume akamira pamasimbi.

Ndiro nhanhatu chena imwe ine machipisi, imwe ine mupunga muchena nemaguru nema kerotsi Imwe ine chipunu.

Mugwagwa wemotokari unemotokari ineruvara rwuchena rwerudzi rwehwonda fiti. Muti unemaruva ne ruvara rwepepuri.

Gedhi rine ruvara rutema, tambo dzinofambisa magetsi, ruva rine mashizha eruvara rwegirini.

Shumba nhatu dzineruvara rwebhurawuni dzirimuhuswa hwakaoma.

Varume vaviri varikufamba munzira. Mugwagwa wemotokari. Mudhuri inemarata uye nemafafitera. Miti inemashizha aneruvara rwegirinhi.

Munhu ari kusunda ngoro akapfeka nhumbi ine ruvara rwutsvuku. Vanhu vari kufamba mudhorobha. Mudhuri wejurahoro ine masimbi une ruvara rwegirinhi. Zvikwangwani zvakamira.

Tambo ina dzinofambisa magetsi. Mudhuri wakakomberedza zvivakwa. Miti ine maruva ane ruvara rwepepuro. Muriwo wekovho nemahanyanisi.

Bundo rakaoma, muti une mashizha ane ruvara rweyero uye nerwegirini, midhuri yedzimba, tengi remvura.

Kapu ineruvara ruchena inegusha rineruvara rwegirini, chipunu chinegusha chirikudira mukapu.

Munhukadzi akamira akabata muvharo webhokisi. Mugomo une ruvara rweyero. Zvitengeswa zvinosanganisira maheu.

Vanhu vakagara pamataira emota, mataira emotikari vamwe vanhu vakamira vaviri mumwe akagara parimhu retaira remotokari.

Gomo rine miti yakawanda kwazvo. Midhuri yezvivakwa zvema kirasi rumhu ine ruvara rwekirimu uye.

Wadhiropu ineruvara rwegireyi rwakandosvibirira. Ine girazi ririkubudira dzimba dzine marata.. Mudhuri wakavakwa nezvidhinha.

Munhu arikutengesa madiringi nemvura mudhorobha. Motokari dzirikufamba mumugwagwa. Midhuri mikuru kwazvo iri pakati pedhorobha.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa. Vanhu vari kucrosser mugwagwa wemotokari. Motokari yerudzi rwekombi ine kumberi kune ruvara rwebhuruu . Chikwangwani chamanyorwa chiri pamudhuri.

Mugwagwa unofamba motokari. Motokari. dzineruvara ruchena dziri kufamba mumugwagwa. Zvinhu zvirikutengeswa pamugwagwa

Motokari dziri kufamba mumugwagwa imwe ine ruvara rutsvuku imwe ine ruvara ruchena. Muti une maruva ane ruvara rwepepo mudhuri wakakomberedza.

Vanhu varikufamba mudhorobha. Motokari dzirikufamba mumugwagwa. Simbi dzinemacheni, dzineruvara rweyero neruvara rutema.

Vanhu vari kufamba mudhorobha. Murume akagara pamasimbi mudhorobha. Midhuri iri pakati pedhorobha. Vanhu vari kutengesa.

Motokari mbiri dzakapakwa pasi pemuti. Imwe ine ruvara rutsvuku imwe ine ruvara rwe sirivha. Mugwagwa wemotakari, munhu arikufamba, mudhuri une chikwangwani.

Mudzi une ruvara ruchena uri pamabwe anemavara mavara mashizha anemavara rwegirini

Mugwagwa wemotokari, muti une mashizha ane ruvara rwegirini, mudhuri wakakomberedza chivakwa chine marata ane ruvara rwegirini. Marara ari pasi pemuti.

Nzira inofamba vanhu. Bundo rakaoma. Miti irimujinga menzira. Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Mudhuri wakakomberedza zvivakwa.

Churu chemajuru. Muti uripachuru. Masaga aripasi. Mudhuri weimba usina marata.

Mugwagwa wemotokari. Munhu ari kufamba mumugwagwa akapfeka nhumbi ine ruvara ruchena. Midhuri yakapendwa neruvara ruchena. Miti.

Wakawa mabwe akaturikadza, munhu arikufamba mugomo, miti isina mashizha, miti ine mashizha aneruvara rwegirinhi.

mugwagwa unofamba vanhu uye mugwagwa wemotokari, midhuri yedzimba unemarata ane ruvara ruchena.

Ndiro ine ruvara ruchena ine sadza jena remabarwe nemuriwo wemavheji wekovho une maonyeni.

Varikufamba mudhorobha. Mumwe akabereka chibhege chine ruvara rwe bhurauni. Vamwe vakamira pa robhoti. Motokari dzirikufamba mumugwagwa.

Mugwagwa wemotokari. Bundo rakapiswa. Miti ine maruva ane ruvara rwepepo. Muti une mashizha ane ruvara rwegirini.

Nzira inofamba vanhu netsoka. Miti ine maruva ane ruvara rwepepo. Makore ane ruvara ruchena uye denga rine ruvara rwebhuruu.

Bepa jena rinemitaro rakadhirowewa munhu nebhiro neruvara rwebhruu.

Motokari yakamira mudhorobha ine ruvara ruchena, vanhu varikufamba mudhorobha, marara emakadhibhokisi akarashwa

Mamabhurosi ari kutengeswa. Ane ruvara rutema ari mupurasitiki. Purasitiki nechikwangwana chine ruvara rweyero.

Vanhu vakaungana vakawanda kwazvo, vari kumberi vakapfeka nhumbi dzine ruvara rutema neruchena nemadhuku ane ruvara rutema neruchena.

Mugwagwa wemotokari. Vanhu varikufamba pedyo nezvitoro. Motokari yerudzi yerori yakamira pamujinga pemugwagwa.

Varikufamba mumusika. Vanhu varikutengesa mabhero nenhumbi Munhukadzi akasenga chisaga mumusoro.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa imwe ine ruvara rutema imwe ine ruvara ruchena. Midhuri iri mudhorobha. Marobhotsi.

Tsero yakarukwa netsanga ine nyimo dzine ruvara rwebhurauni nedzimwe dzino ruvara ruchena.

Mugwagwa wemotokari. Mudhuri wakakomberedza imba inemarata aneruvara rutsvuku. Muti unemashizha eruvara rwegirini.

Vanhu ari kufamba mumugwagwa. Motokari yerudzi rwerori yakamira. Munhu ari kutengesa matomatisi. Munhukadzi akabereka chipesi.

Mubhanana une mashizha akaoma uye une mamwe mashizha aneruvara rweyero. Muvhoko uriparutivi rwejurawo. Mabarwe ane ruvara rwegirinhi.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa mudhorobha. Vanhu vari kufamba mudhorobha. Mumwe akapfeka hembe ine ruvara rutsvuku. Midhuri iri pakati pedhorobha.

Motokari yakamira yerudzi rweWishi. Motokari dzakapaka imwe ineruvara ruchena nekombi ine ruvara rwegireyi. Vanhu vakamira mujinga memugwagwa.

Vanhu vakagara paruwazhe. Munhukadzi akamira ane ngowani ine ruwara rwe yero. motokari dzakapaka pasi pomuti imba dzakapfurirwa nouswa.

Murume ane ngowani ine ruwara rutsvuku arikugocha mabagwe manyoro. Varume vaviri varikutenga mabarwe mumwe akapfeka ngowani ine ruwara rwebhuruu.

Vasikana vatatu vakapfeka hanzu dzine ruvara rutsvuku uye vakapfeka hanzu dzemukati dzineruvara ruchena

Murume akapfeka matehwe mumaoko ane mavara machena nematema. Uye miti ine mashizha eruvara rwegirini.

Mugwagwa unofamba motokari. Motokari ine ruvara rwegireyi iri kufamba mumugwagwa. Chikwangwani chakanyorwa neruvara rutsvuku uye neruvara ruchena.

Mugwagwa wemotokari. Mukomana ari kumhanya mumugwagwa akapfeka ngowani inorudzi yoruvara rutema. Mudhuri wemba une mukova une ruvara rwepingi.

Nhumbi dzayanikwa pahwaya. Imwe ineruvara rweyero. Mudhuri wakapendwa nependi ineruvara rwegirini. Marata akatsimbirira mapuranga.